Tini baadillicho xagga giddo mitte ikkitanna kurino duunaho fushshine hirrannireeti shiqote woleno honfole barbare yinannite tini ka'aanni higge nooti addire addire mannu fushshe ka"e hajasira hire ka'e birraho soorriranno doogooti yaate

Tini tirafiike poolise doogote dano gargaratenni doogote aana uurrite mannu gurayiido amade haraawo gede assitanni afantanni nooreeti yaate mannu qiniitensa amade haraawo gede calla assatenni tirfe hogowaakki gede makeena hooltannoreeti

tini tamaare mittu mokeeti ku'uri gaaddenyootasiiti mitteenni gangalattanni noota leellishshanni noo footooti yaate gangalatuuwa marte gaaddenyootu footo ka'anni noota leellishshanno misileeti yaate.

kunu woshichoho woshichu yaa mini saadati yaate yawu mine heere xa ammanaminoha ikke ko gari mine manna addi addi mooraanchuno daanno wote dute shorrannoho yaate mini saada giddo mittoho yaate.

kuri duunaho hirrannireeti addi addi agilgile, distubba, zanbeeli .mastaxaba konne baalankanni duunaho wodhine siinna wodhinanni rakkowoote konne baalankanni suuqete afi'nani uduuneeti yaate suuqete misile ikkitinota.

Kuni la'inannihu laalchonna laalchimma ledate, baadiyyete akawaawera giwirinnu loosinni bobahino manni, dancha eo afirateno ikko lophate togoonni jawaate loosiha ikkiro dancha ikkasi xawissanno xawishshaati.

Tini xa la'neemmoti suuqqate addi addi daddalo uduunne hirranniwanna hidhinanniwa ikkanna mannu shawwannino ikko baadillitte daddale ka"e abbe hiranno daddalu ragaati yaate quchumaho assinanni daddalu loosooti yaate.

Adda cooyiirate konne lowohunni afa nafa hoogummoro sidaami qoqqowi gashshaanchi mootimma giddo loosanno mootimmate biirora loosanno halaafe ikkasi xawisanno

Tini yaa murotewiinni afi'neemmo laaloti gamaba assine intanniho dinnichuno no sikkummete yiannihuno ka"aanni hatto injoori yinaayti no kuri kuri gama assi'ne intiro lowo geeshsha danchaho xeenamma sagaleeti.

tini dividerete yinannite biiroteno ikko mannu minesino dadalu ragaanni no ikko minenono xaqqammanno biiirote uduunneeti yaate kuni uduunnichu togooho yaate dividerete.

Tini misilete aana la'inanniti mini saada giddo lukkittete tinino quuphe qalatenni horo uyitannote.

Tini yawu duuchu manni inde biffete gede xaqqa'manno iqa dancha iqano wodhannohu umu mineno ikkito uduunnicho daraddarre qiwaatta ayeee suuqete baalaho wodhinanni dancha sherfeeti yaate inde sherfete gede asse xaqqa'mayo mannu dancha uduunnichooti.

kuni manni handunni baatto hawuudhanni nooho. handisinni mittoreno qarramikkinni ku'u woroonni wixa tuganna ku'u hawuuranni noo handa hawuurtanni no.

kunni sidaamu manni jajabu ofoole kae caleeho oodo uyineesa hasaawa asanni oodo uyineenasa hasaawa assani buudesi leelishano garri giwaminoha arrsanii noo mannatti

Kuri sidaamu bude leellishshano maateeti woy dagoomaati mitteenni ficee cambalaallate fule sirbanni noota leellishanoho yaate dagatenna maatete yinnanniri giddo mittoho bude sidaamunniha balchooma xawissano yaate.

Kunni hashsha quchumu giddo milinsanni woyite hashsha ikinotta leelishano quchumu hawaasi quchumaati hashsha milinsanni mabiraatete xawaabi ha'nannita leelinshanni noo misileeti yaate.

kuni axanahor yinanniha woroonni addi addi loosi aana loosanni nooho ku'u duqqe haranni nooho duuna addi addi loosira kuni kayiinni uurre hirannohano ikkara dandaanno maagarete yinannita bardaafete haqqe hiranni noohu ku'u loosisira annu annu fule nooho mannaati yaate.

Kuni xa giwirinnu laalcho toyaatanni noo mannaati yaate giwirinnu toyaanyo assaanni odoo uyiinannas i adhanni kuni togoo gari loosannoho yinannasi odoo adhanni nooho giwirinnu laalchooti yaate konni garinni toyaanyo assitayi afantanno yaate.

Kuni affini yaanno maxaafaati. Sidaamu taarike iske somaliyu geeshsha harita gudisse amadino maxaafa ikkasinni baalu hidhe kae anabbawiro affini budesi seekke afanno maxaafaati yaate.

Tini woroonni la'inanniti timaaatimete. Sagalimmate horora jawaricho amaddinota ikkasenni katamahono ikko baadiyyete loosi'niro danchu garinni sagalimmate hossanote yaate. Timaatimete.

Tini woroonni la'inanniti misilete aana sidaamu qoqqowi giddo leeltanno hawaasi garbi wati kuni yawu hawaasi hayiiqe aana leellannoho konni daafira yawu horosi gangalatate aana hosawo addi addi qulxu'meno fushsshinanniha ikkasinni togoo owaante aana hosanno.

Kuni woroonni footote la'nannihu sidaamu qoqqowi layinkki perezdaanticha ikkanna rosu biiro sooreessaati. Beyyene baraasiho. Biilloonyu giddo loosannoha ikkasinni kawiyo rosoho kakkaooshshe aanni noota leellishshanno.

Kunni sidaami daga bude xawinsanni sidaami mayiti kunni goowaho wodhiteoti addi addi calleti mumono kuneeti amaxiteo xiyyoteenni sidaamu bude leelishano misileeti.

kurino danchu garinni leinoha maala hige leinoha bunu laalcho leellishshawo bunaho bunu gumaati danchu garinni le''eeta leellishshanno dancha guma abbewotanna dancha gede le''ewota xawissannoho yaate bunaho.